menene hadarin ƙara girman hadari lafiya a cikin rahutanin labarai na nufi ana tambaya gameda illolin dakeb iya faruwa idan yan jarida ko masu watsa labarai suka wuce gona da iri wajen bayani ko wayar dakai kan haduran lafiya wato idan suka cka bayar da labari da tsorotarwa ko ƙarawa matsala girma fiyadda take a zahiri hakan na iya fa haifar da abubuwa kamar haka na farko tsorotarda mutane fiyeda kima wato fargaba ko firgita na nufi mutane zasu ji tsoro sosai na biyu kuma sa mutane su dauki matakai da ba da basu dace ba ko su dana yarda sahihan bayani shima na nufi zai iya sa mutane suyi abubuwa marasa amfani domin tsira da ƙansu na ukub kuma lalata amincewa da kafafen watsa labarai shima yana nufi wasu zasu daina yarda da labarin gaskiya na huɗu kuma taimakawa yadda jitta-jita ko bayanan da basu da basuda tushe wannan na nufi haka na iya jawo rikice-rikice a cikin al'uma a taƙaice tambayr na neman fahimtar irin matsalolin dake tasowa daga bayar da rahotanin lafiya dake cike da karyatawa ko wuce haƙiƙanin gaskiya nagode